Ekyende eri ahaiguru omu muti omu kibira eriyo neeronda eky'okurya eyeshami

Abakozi b'enguuto bari aha kuteera ebyaapa omuhanda ahu gusisiikire omu tauni emwe n'emwe.